Kehi koronte polishe dizz katamazi bettishe de'esikko hesa gathazi qase kehi gita kethazi woyko poqe kethazi korontezan xonpetizaysi betishe de'esiko hasika asa Naya xuman Dena mala po'o po'isanas korontey eqi uttizasako

Dembba bollazani astha uthisizzidi asazassi ozishenne thamaarissishe dizayssi beeththishe deesikko; isththikka izi odizaysa se7isenne he isa ithaba methozayssi dizayssakko; isththappe gundda baggaarakka uuththazikka dizaysi beeththithee beethhesikkko;heyssikka maanaassi go7izeyssakko.

Keeththa gathan payddon coridi dizza cimma assay indoynne adde utti wothidi dizzesikko. Isstika benta kusheza cikkazanne kaleza oyqqi wottidi uttidessikko hassa mala cimma assathi assa dere anjjiza assazakko.

Dembbaza bollani paydon coridi diza asathi uthth7uththidi dizayssakoo, haysi dembbazikka maathazikka doli woththizezikko, hayssazi maathazikka miizazi mizaa gidikko modhdhizi asa na7assi giya kessidi bayziya gidikko go7izaysakoo; isskka gaaraza woykko gaxarezan dizaysakoo.

Payiduwani cooridi diza demibani gamo cimati gupishe kayishe dizayiako izatape xamibaraza oyiki utida assayi desiko isitika be huphezani gammo dunguza qobeza wothidi ka'za desiko isitape guyera kethine dereyi betishe desiko

payzon corizi diza asay ba uphezan qophe woththidi ma7ozakka maa7idi uthi wotizesikko istika payzon coorzi diza asati ba kaaleza oyqqidi diyesikko ista gaththanekka issi guutha nazi eqqi wottizesikko hayssi asazikka kehi laythay sugizayssakko

Gamo dzunguzazi diza maa7oza payzon corizi diza asati oydo bolla uththidi xeelishe dizeesekko hayssi dunguzetethikka gaamotetha qoncizaynne gamo deretetha pilgethanne dumme dummaba qoncizayssakko ista gaththanikka gamo dzunguza qophe dizayssa wothi uttiza asikka bettishe dizesekko

Keehi dalga keetha gaththazani ka7ishenne miishe uyishe diza indo asati beethishi didesakko ista gaththanikka issi indoy tukkeza sha7aza easidazukko hessa indozikka boththa ma7oza ma7awotazikko hessika issi petetha mintanassinne tukeza uyanas go7izayssakko

duulatazan dalggidi diza gita azazi de'eskko. hayssi adatdikka dere gathan dida metosa birshanassinne dumma dumma deresi go'izaza ba haasayishenne tobetishe diyesekko hayssa mala asatikka duulatizayssi gamo dere heeran duulatize diizaytakko.

Indzzo asati gisteza tamazan sha'ise dizayssakko hayssi gistezikka sha'iza gizikko tamazan laciza gizikko asanay maanassinne bayzanas goyiza bangazakko hayssa mala bangazikka gamo dere heerani keehi payzon coridi didessekko hessika giyan bayzetizsikko.

orde mithazi maaran maaran qashethi wotizi axire gidizayssakko hayssa axixire bollakka payzon corizi diza afalazi micethi woxitezekko hayssika awazani kaqethanassinne axirezi go7izayssakko izappe gundza baggarakka asa nay keeththikka dizessekko

nam7u adde asati mederekesan eqqi ootedetekko istappeka issoy qaala coshinchazaza haasayishenne asara sobishe ideyssikko hayssi asatikka asasi dzumma tumma qofa haasayishenne bantha gaaththan diza mexosa birsanasi hobishe dizayssakko

Issi indzo yelaganazi booththa ma7oza maa7aza ba kushesa hessa ma7oza oyqaza ogezan eqqa ooththazesekko izakka ba huphexani dzunguzaza qacha wotazekko hessa nayakka xeellanas keehi lo7asussekko izippe gundze baggara keeththikka dizayssekko.

Keehi gitazay zemba bollani uttizinne dzuulachishe didesakko heyssa asa gizazannekka toophe kawozi iza sunthaykka aybe ammedekka ista gaaththan hiddidesekko istafe bula baggarakka toopheza bandirezikka didesekko heyssi duulathizikka go'idessakko.

Heedzdzu asasi eqqi wothtizakko istika adde asazizakko ista gashthazinkka issi addezi naxalaza ma7izi ba uphezan qophe wottidi xeellishe diizakko nam7ati be sinthan diza xalphezatann maxaafaza wottizi ba biirezaara xaafishe dizayssakko.

Madare kezani bayson curhiz dida addi asaynne indiyoosa eqqi uttidayssakko ista sintharakka issi sarosetha naagiza adethi istas kushe immishenne dzumma dzummaba ooththishe didayssakko heyssika xeellanas keehe lo7iza miishazakko.

Indzu asaynne adde asay issipe duulataza uttishe dizayssakko hayssi duulatazikka asa nay asa naa gaaththan medhetisa metoza pilgininne birshanasi dumma dumma miishaza haasishe dizayssakko hayssikka asa nas goyzayssakko

Issi addezi ba kusheza xoqu ooththizinne asa naasse haasayishe idesikko iza sintanikka xarphezzan diza maxaafazanne ba kushen oyqqiza biirezanne ozishenne haatta shi dizaynna dzumma dumma miisha oothtishe dizayssi bettishe didesikko izikka keeththa gaaththan dizesekko

issi addezi ba kusheza micizi haasayishe diyesekko iza sintanikka xarphezazani maxaafas dizayssa do7idinne haasayishe diyesekko hayssi addezikka go7izayssa asanasi haasayishenne tuma dumaba tobishe dizayssi bettishe diesekko

Saynezani dumma dumma qumati kayi utides budenazzan dizayssi betishe hayssi qumazi manassi kehi mal'zza qumakko hayssa mela qumazika gamo dere herani kehi dalgizzi disayssakko asi mizzay hequmazza.

Budenaza bolla duma duma qumas kathati wothidi uttidaysi betizaysako haysi qumazika manas malizaysazako hasa mala qumazika wolqazane duma duma ba imizaysazako patethaka nagizaysako haysi qumazi

Issi adezi gamo dunguza mayidi izappe guye bagara diza mithazi kamereti uttidaysa hasayshe dizaysako haysi dunguzazika mayanaw go'izaysako izappe gunde bagaraka paydon coriza asay eqidi betishe dizaysakko

dzumma dzumma ooratha indzo ma7ozi suqe gaaththan beettishe deesikko hayssi ooratha ma7ozikka keehi jalga beettishe deesikko hizikka boottaza mere dizayssi karetha mezay dizayssikka bettishe deesikko heyssa ma7oza shammishenne bayzishe dizasaykka iza gaaththan dizesekko

issi geelayo nayza worazan eqqa wottaza tophe bandiraza ba bollan maa7a ottaza eqqaza misile dendzasodazzukko izippe seke baggarakka gogishe diza bulqo haathtazikka hayssa eelo haattazikka bishe dedesikko gogizatazikka xeellanas lo7izessekko

issi addezinne indzozi ista gaththani guutha nayaza oyze bolla oththizi diizayssakko istika azinonne macaasho geetett izayssakko istika xeellanat keehi lo7izayssakko laxana zabba bollazan woththizi azinazi didesikko macashozi qasseka ba bollan karetha ma7oza wotha soskko

gamo cimazay payzon coriti cikkaza oyqqizi ba huphen gamo dzunguza diza qopheza wottizinne ba huphexani kafo gonnaza tokkizinne kaa7izinne guppisi didayssakko hayssika masqalaza bonchiza asasta daanis hessakko

heedzdzu urdalezi dembazan eqqizi dizayssakko hayssi urdalezikka kehi moxizinne gitazii diza urdalezakko isti zizayka wora gaaththazanekko istafe gundze baggarakka worazikka beettishe dizikko istika wora gaaththan diza medososokko

haaththa efiza gongezani payzon coris diza nayti bishenne hayssa kaaleza xoqu ooththizi awappe kuya athtishe dizayssi bettishe deesikko izikka bishe dizayssi keehi gita haaththa bolla bishenne ka7ishe diza asati bettishe diesikko izikka adde asa

yettancha tedi apiro giitizayssi ba macaseyra nam7u nayta oyqidi misilazan dendzize hize hisekko hayssi naatikka bayrazi addeze kaalozi qasseka indzokko iza xaphonikka karetha kanazikka eqqi ootezetikko izappe gundza baggarakka pooqe keeththazikka dalgidi beettishe deesekko

Ichachu inde nayti oyde zaani uthi wotizakko istika keehi geela'o naythakko xeellanassinne lo'izayssakko istika issi afela daanizayssa ma'izinne issipe uth wotizakko istika xeellanas keehi lo'i otiza asaizakko

Issi yelaga nazi ba tooza xoqu ooththaza misilesha dendzasi desokko izakka kehi lo7azosokko izippe gundze baggarakka kehi gitsa mitazikka didesikko heyssa mitaza gaaththazanka issi addezi ba kuchesa xoqu ooththezi hisso nayoza xeellishe diyesekko.

Jalga dembazani heedzdzu indzonayti haathara diza jarkaneza tookkisi bishe dihezikko hayssi dembazikka keehi aakkizayssakko hayssa dembazikka miizazinne dumma dumma do7ati miizayssakko istika tookki wottizayssi haattazakko hayssika uyanassinne dumma dumma go7anas maaddiza haattazakko.

keehi gita mitha gaathani taanga woykko tonje oyqqi uttiza issi adde ichashu asasara eqqi oothtize siikko hayssapeka issi na indzekko issoy qasseka addekko izasappeka issoy issoy cikkazakka oykqi ootthize eqqi uottide siikko istafe gudzde baggarakka payzon coti dizazay ista xeellishe didesekko

biita haaththazaara maarizinne awaza xalqe kessiinne dzumma dzumma miisha medhiza asati hessika manaza geetetti xeesettiza asati dzumma dzumma miisha asanasi medhizayzeekko hessika jabanaza pharqalazanne dzumma dzumma miisha medhizi go7a immiza asatako hayssi

Issi adezi qala coahshinchiza oyqi utidi asa nass hasayishshe des izikka afirka isipeteththaza hasayishshenne dumma dumma metoza asa nas hasayizayssakko haysa dulatizikka metoza birshshanasine maataza ehanas go'izaysako

Thikthooke gizayssi inggilzaththora xaafeththizi uththizayssakoo; hayssikka asa nay dumma dumma miishshaa be7anassinne dumma dumma miishsha thamaaranassi go7izayssakoo; haysikka matha wode yizaysakoo; izikka ooththizay silkke gaththani ooththiza miishshazakko ezi.

usuppu asatikka betishe dizaysakko ista gaattanikka nam7u indzu asathinne oydzdzu adde asati beettishe deesekko ista gaattanikka yethancha teedi afiro gizayssikka beettishe deesekko istafe kundze baggarakka toophezanne amerkadere bandirazikka issipe didesekko

waathappe gizi ingilizathora xaafethi uttizayssi bettishe dihesikko hessa qoncizayssaka maatha malatizayssi iza xaphonikka dizessikko hayssika asa nay hasayanassinne dzumme dzummaba ooththanas matha wodeyiza ooratiza oosozokko

Issi addezi eqqizinne xeellishe didesekko izappe sintha baggarakka afrka issipetetha thigire deregizayssi xaafeth yooti dessekko hayssika issipetetha minthanassinne ista giddon diza mesosa birshanas go7izayssakko.

Heedzdzu asati Madirekezan utti uttidi hasa'ishe dizaysako. Issita gaathanika issi Indozikaa dazukko. bi'irezan xaapashe dizaysako. Nam'atika be kushshen oyiqidi bi'irezan xaapishe dizaysako.

Keeh gita keeththa sinthazan korontezi bizayssakko, hayssa korontezikka asa nas xuma dizayssa poo'o xompanas go7izayssakko, korontezi tophe gattazan xumma xompanas go'izaysako ,asa nasi immize miishazakko hayssika dhoqu gizayssakko

kaameza lo7etishenne kaamesha dumma dzumma ooththishe diza asati beettishe dissakko heyssi kaamezikka medhiza gidikko lo7etiza gidikko baanassinne asa naissi zereppe nam7antho zere efanas go7izayssakko heyssika gamo dere gaththani bettishe miitize miishakko

Keehi gitazay huphezikka bo7aza asay eqqi wooththezi dzumma dzumma miisha lo7izayssa xeellishe didesekko heyssika maataza daaniza miishaaka xeellishe diesekko izapfe gundza baggarakka keehi gittazay dzumma dzumma miisha xomoosishe dizayssi beettishe didesekko.

Keeththa gaththazan dumma dumma asay uthi uttidi issipetethan maxaafaza xaafishenne tobishe dizayssakko. Hayssika keehi xeellanas lo'iza issakko. Issta gaaththazn diza metoza birshanassi issipetethan oossize diza miisazi go'iza issakko.

Keeththa gattazani payzoncorisi dizasati eqqi ooththiidinne uthi woththizi dizakko ista gaththappeka issiyadezi be laputhoppeza oyqqidinne diyesekko hayssi kompute rizikka asana suntha xaafanas tuma dumma ba ooththanas go7iza komputirezakko.

Kedhi dalgga keethth gaaththazan xaraphezazinee oyddezi beettishe desiko. Hayssika asa nay qumaza uttidi maanasi issi ziiran uttidi deesiko. Hayssika quma keeththa gaththazani malatidesiko. Hessa keeththazankka koranchazikka dhollishe dizayssakko.

Issi gela'o nazi botha mayoza mayada ba kushiyan silkiya oykada duma duma misheza besashe dawusiko izika horphilizika betishe desiko seki bagara qaseka amharathora birane banke gizayssi betishe dizasko hesika mishaza gelthana kesana go'iza mabarazako

Keeththa sinththazani diza oogezani kuwaza medhizinne oyddezanne uttiza miishsha giigissi woththidi dizayssakko hayssanka asi tuukke uyanassinne quma maanas zal'anas giigissi uttiza miishshazakko hayssa malazikka asa nay miishsha demmanas go'iza oosozakko

Nam'u asati medere kesani eqqizi xeellishe dizetekko issi na indzdzo nam'nthoy qasseka atte izappe gundze baggarakka abisiniya banke gizayssi ingilizathoranne amarathora xaafeti yootizesikko hayssika nuni miisha immanassinne ekkanas goyza mabarazakko.

issi adzde nazi ba ushechezani silkeza oyqqizi bazokkozani korjoza oyqqizinne hemettishe silkeza teeslisi desekko hessika sibe nigize bankeza maabaraza qoncisizenne dzumma dzumo ba go7isize didesekko hessika asa naas go7ize miishezekko

zal7ancha topheza bankeza gizayssi ingilizathora xaafeti uttizessekko heyssika keeththeza xoqazan dizayssi xaafeti uttizesekko heyssika miicshaza ekkanassinne immanas goyiza keetezakko heyssika asi beesi koyza miisha ekkanassi lo7izokko.

Kehi gita ketha gathani dulatishe diza asati beteshe Deziko. Iza assata osoyika aze giko sarotetha nagida aseko. Sarotetha nagida asati bitta bolla olati oshayi medhetena mela dhoqu go'a othiza asako.

Tamay eexidaysa haathara toysida asati beetishe de'esiko tamazi keethaza xuugiza gidiko asa hayqo hanqo duma duma miisha bolla hanqo ehidaysako haysika hathazi asa na'asi go'izaysa misileko haysi.

haaththa gongeza bolla ooththisa asati dumma dumma miisheza heyssa gongezan aathtishenne ooththishe diizayssakko hayssika issi bessappe nam'antho bessa haaththa bollara he metisanas maaddizayssakko hayssa malazikka asa naa go'izayssakko

payzon corii diza kaamezi bettishe didessekko hayssika kaamezi eqqiza sohozakko hayssi kaamezikka dzumma dzumma miishe issi dereppe nam7antho zere thookkidi asa na go7iza kaamezizakko hayssa mala kaamezikka kehi gita miishaza ekkizessekko shamettizais

Oratha karetha oydezi betishe dizaysako izika ketha gathan dizaysako haysa mala oydezi utanasinne duma duma mishe othanaw maddizaysako haysika karetha oydezako asa nay haysan utiza gidiko lo'izaysako

Issi cima adezi ba hupheni qobeza wothidi ba moridezani gamo dunguza wothidi eqizi xelishe desiko hayis dunguzazi gammo dere qoncisozayiako hayis kehi daligid gamo dereni diza mishako

Keeh Gita kethaz shuchazappenne dumma dummabappe kexetiza kethaz betishe desko,hays keethazika bootha malara diza mishan kexeti utidesko, haysa kethaza gathanka daro mithazi desko,ketha xap

Keehi gita keeththaza hessikka pooqe keeththaza sinththan paydon coridi diza daannanchchi woykko kawo oosanchchay eqqi uttidaga sinththan saroteththa naagiza addey be kusheza miccidi ista bessishenne dumma dummaba ooththishe dizayssako. Heyssi asazikka dhoqqu giza go'a aaththi ubbas immizayssakko.

Keehi gita pooqe keeththezi beetishi didesikko hayssika xuma zani xompiseyzi koronchozi iza bolla kaqath yootidassakko hayssika xeellanas go7izayssakko pooqe keeththi asa nay dzaanas baanas yaanas aqanassinne zal7anas go7iza keehi gita kiitthazakko.

ke'hi gita pooqe keettazi betishshe de'essikko hayssa pooqezappeka siinththa baggara kaamezikka bishshe de'ssikko hayssi pooqezi assa nay danasi baanas yaanassinne zal'anas dumma dumma go'a immiiza pooqe keeththazakko hayssa mala pooqezikka tophphiya keeththa gaththazan dizayssakko

Keehi gita poqe keettazi bettishe diesekko hayssi poqe keettazikka aazappe ootetiza giikko shuchchappe haaththappenne simintoppe dzumma dzumma biratazappe ootetettiza keethtazakko hayssika xeellanas keehi gizathi wottizayssekko

payizon coriza kamezi hemettishe diza asatinne dumma dumma keettazi beettishe diyesikko hayssika xeellanassinne xomoosanas keehi lo7iza miisasekko hayssa kaamezappe kiiza asatikka keehi kawo woosanchatanne zaannancha misilezan zaanis hessekko.

payzon coridi diza gita asay woykko zaannati keeththa gaaththazan eqqizi haasayishenne xobishe didayssakko ista gaaththas diza metoza birshanassenne asazi paydizaba ooththanas haasayishe dizayssakko

Oyddu asati eqqizi xeellishe dizesekko istika keeththa gaatasan dizesekko ista xaponikka kamburazi woykko baqqiza miishezi dizesikko istafe gundze baggarakka eqqizinne xeellishenne xommosheshe dizasikka dizesikko heyssa senka koronthezi xompishe dizesikko

keeththa keexizasati ichachcha gidiz eqqi wotidesakko ista gaththazeppeka issinna indzekko oyddezi addi asakko istafe gunde baggarakka mithappe keedhettidinne simintosase giigissi heedzdzekko heyssi keettazikka pooqeza geetettidi xeesettiza keettazakko

gita asay issi diran eqqidi xeellishe dizesikko heyssa asa gaaththazanekka issi addezi heyssikka duggeha toophe dereza kawoza gidizayssi sunthayka xillano geetettizayssikka asa gaaththazan dizesikko istika keeththa gaaththazan dizesekko

Key gisa keettazi haddirsa baggaranne ushechcha baggara dizayssi beettishe deesekko hayssa keettazanekka korontozi be bessan bessani phoolishenne xompishe dizeesekko hessa gaassazaneka payzon corisi diza asati ka'ishenne uttishe eqqishe dizessekko.

katama gaattazan ogezi bettishe disakko hayssi ogeza gaattazanikka ase emetiza ogezi bootta za merazaara medheth yootsekko hayssika asi ushachchanne haddirsa aadhdhanas goyizayssakko hayssika kaameppe bana nanganas go7izayssa ogezasakko gundze baggarakka keeththazinne dummo dzumma asati zeessakko

Payizan corizi diza keeththa keexxiza indzo asaynne addi asay issi bolla dirane eqqi oothtizi xeellishe dizesekko istapeka ushachcha baggara nam7u gisa asasti eqqizinne gamo dzungu zammayiti istazaara gishile dendziese dizekko istafe gundza baggarakka kexishe diza keeththasikka betti she dizesekko

Keetta sinthani oydzu asay eqqi ooththi eseekko ista gaaththanika issina indzo heedzdzati adde asathakko nam7ati qodimaga woykko markatetha warqataza oyqizi xeellishe dizeseekko istafe gundze baggarakka kehe gisa keettaza gaaththani asazi hemetishenne bishe yishe dizeesekko.

Keetha gaatazan oydu asati dizaysi heesa korojozan duma duma miisha duge gelsishe deesiko heysa oydu asatupeka nam'ati indo nam'ati kaseka atuma istape seke bagaraqa keethazika mithazika beetishe de'esiko heysika xeelanasi lo'izaysako.

Payatetha nagiza asazi payatetha nagiza apalaza mayid eqi utidesko . Woytoza toki utidesko. Haysika xelanas keeh lo'zaysasako. Haysa mala asaz tophiyas keeh dhoqu giza go'a imizayasako.

Paydon corid diza Ade asay , Indo asay, cimayne nayti dizaysi betishe de'esko. Ista gathanka issi indozi ba kusheza salo micada hasa'ishenne wasashe dawusko. Izippeka hadirsa bagara misile denthiza mishazaka issinazi xoqu othid izo besishe desko.

Ogezani indo asaynne adde asay paydon coridi githathiza asay paydon coridi githathiza asay hemethishe deesikko issitikka suththa malatizza mayozza mayizzi issipetheththan hemetishen dizayissakko isitikka payateththa nagizza asata xelishshen danizayisakko heyisikka go'esikko.

Keetha gaathazani paydon corizi dziza asati issi dziran uthi wottizakko heyssa asatazakka issi adezi eqqidzinne ista tamarsishenne dzumma dzummaba oothishe dizakko istika dizay hospitale keeththazanakko hayssika hargettiza asatadzakko paxizayssakko

daanna nam7u asati warqataza woytoza issi naassi immishe diizayssakko istafe gunda baggarakka tukazaza pentishenne dumma dummaba oothtishe diza maindu asaykka bettishe disekko he istafeka gundza baggara gita mitazikka katamazikka bettishe dizisekko

keeththa gathazani gamo dunguza be qodhen woththi uttiza asay payzon corizi issi paranjazaara haasayishenne heyssa paranjaza siishe dizayssi beettishe diesekko heyssinne kare derenne tophe gaththan diza issi petetha minthanas go7izayssakko

Keeththa gaathazani indzo asay payzon corizi uttizetizayssi betise diekko ista gaatthazanikka adde asayka dizeessekko ista sinthanikka nam'u asay heedzdzo asa gididi eqqidi istaza tamarsishenne istasi yoossishe didayssi beetisi idesekko istasika keeththa gaaththan dizeessekko.

Issi asitamarezzi tamarezzassi woyite immizayissi dezayissakko bettishshe dizayissakko hesi woyittozokko isitappe gunidee bagaraka kehi maranni diza maaxafezzikka betishshe dizayisako ,woyitoyi tamarezzassi imettiza gidikko tamarezzi zambbo gides.

Ogezza bolla henzzu asay dumm dumma gutha naytti ogezza bolla hemetishe dossonakko hessa ogezzankka kammezine dumma dumma bay betishe dessikko hessikka katama gathanakko poqqetikka betishe dizzakko.

Ogeza xaphozan etiotelicomme gizayss engilezethora xafetid utishshe desikko hazippe gunde bagara dumma dumma kamet betishshe des hesapp gunde bagara kehthtazinne dumma dumma mishsh betishshe des

Cima asati be kusheni cikka oykidi,be huphen qoofe woththidi dizaysako. Izetappe gunde bagara qasse yelaga naytinne guutha nayti uttidi e dizaysako. Eetika issi dere asazako. Heytika lo'ozako.

Bombazan kushe meecetishe diza asati beettizayssako. Hayssa gaaththanikka issoy gamo dunguza masatiza ma'oza ma'i woththidesiko. Nami'anththo booththa qoofeza ba huphphen woththi uttidesikko. Istappe gundde baggarakka paydon coratidi diza asay issi issa xeellishe dizayssako.

Paydon coridi dida asay oge bolla hemetishe dizayssakko. Istta gaathanikka tophe dugeha derezazi kawo gidizayssi xilahonne gidizayssi istta gaatazan hemetishe de7eeskko. Payduwan coridi dida asay hessikka daananchakko ogezan hemetishe dizayssi.

paydon coridi diza adde asaynne indzdzo asay duulathishe utti shi deesikko ista gaththanikka dugeha thoppheza kawozi iza suntayka xillahuna geetettizayssi uttidi xeellishe diesikko heysatho diza asayka meto asa gaththappe digganas go'izaysakko

daannanthati keeththa gaaththani payzon coridi issi miishaza xeelli she dizayssekko istappe gundze baggarakka timirte ongiza nayti issi mala maa7o boothtaza ma7izi eqqi ooththizakko istesikka bollaf haytetha naagiza asathanne dzumma dzumma ooso ooththiza asasakko

keehi gita kaasasohoy ootettizinne politishe dizayssi beettishe dessekko hayssi kaaththas kaasasohoyssikka asa nay uttidi kaasanchati kowaatteza ka7izayssa xeellanas bessiza bessekko hayssi kaasanchazikka ka7anas biishaza gelthanas go7iza kaasa bessezakko

Kehi dembazani gaamo dunguza maa7i ooththiza asati hemetishe diziayssakko hayssa mala dunguzatikka gaamo dere asa qoncisizayssakko ista gaththazanka dzaannanch gaamo dzunguza maa7izi asas kushe xoqu ooththizi hemetishenne asa sarotishe dizayssakko

Keillo izinne ooraxizi ootetti uttiza keeththa kaarazi beettishe diesekko hayssi keeththa kaarazikka irazinne dumma dumma miishazi keeththa asa naa bolla wodhena mala teqizanne nangiza miishazekko heyssa bollaka tuusazi giddzozara eqqi othizesakko.

Keey gita keettazi keexxeti uttizayssa xaphoni guutha keetaz keexxeti uttizayssi beettishe dizeessekko izappe seke baggara dumma dumma suutha maretizaynne boothta maretiza keethazinne dizayssekko izappe seke baggara worazikka bettishe dizeesekko hessikakkehi beyanas lo'zessekko.

keehi gissa kaamezi heedzdzi beettishe didesikko heyssa xaphonikka keettas beettishe diesikko hayssi kaamezikka asa na'a ba koyizaso dere efanas go'iza kamezakko hayssa mala kaamezikka awtobizasohosani keehi cori didesikko

issi indozi ba huubazani shaashe zaqacaza kehi miicazi didasuukko izippe gundze baggarakka haattazikka worezikka mitazikka beetti shidi sikko hayssa mala indezikka gammo derey heran issi wode beyatisikko

Mithapfe keexettiza keetthazi urqazi caetibennaysza dumma dzumma keeththa gaaththa miishazi kare kessizinne woththi wootiziekko hayssa keeththazinka asa nay dzaanassinne sinthappe issipetetha minthanasi go'iza keeththazekko hayssa mala keeththazikka gamo dere erani keehi dizessekko.

katama gaathtazan diza buuraza pittishe dizayssi puxaw eqqizi diza adde asay bettishe diesekko istafe gunde baggaraka payizon corire diza asay heyssa buuraza pittishe diesekko hessafe gunde baggarakka keettazi heyssikka gisa keeththazi beettishe diyesekko heyssi buurazikka pitetiya gidiko goydessekko

ogezani heedzdzu kaamezi dizayssi beetti she dizisikko heyssi kaamezikka bajajje geetettidi xeesiseti dizayssakko hayssika issi dereppe nam7anto dere woykko issi bessape nam7anto bessa asa naa efizayssa kaamezasakko hayssika mate wode yizayssakko

gamo dunguzay diza siminthozan ooseth uttizayssi heyssika adibaabeyza gizi xeesettizayssa payzon corizi diza asati heyssa misile bolla meran mereth uttizayssakko heyssa adibabeyzan woykko hessa dembazankka haathtisikka mixillisisha dizayssakko xeellanasikka lo7izeyssekko

mitha keeththazan dazeti woottizassan keeshezi kaqeth wottizayssi kooththazinne udulazi dumma d umma miishazi kaqeth wottizayssi bettishe diesikko heyssika asa naysi beessi go7ettizanne dzumma dzumma ba bayzidi go7ettiza miishazakko

Keeththa sinthani keehi murthzinne lo'izi oothethi uttiza ogezi beettishe disekko hayta sinthanikka asi himethanassinne dzumma dzummaba ooththanas lo'iza ogezazakko iza sinthanekka maatazinne mitasi beettizi keehi lo'izi beettishe dizikko

Keahe gita gamo dzubbuzashi tophe banjirasi dizayssi kaqeth woththidi dizayssi betishe deissikko heyssaka gamo adde baabay gizi amarathoranne dzumma dzumma qaalan xeesizayssakko hayssika issipetetha minthanassinne heerani xeellanas lo'izayssakko.

payzon corizi dizasasi haaththi cuchchizayssa xeelishe dizesikko hayssi haachchi cuchizayzikka asa ney meethanas miizi uyanas dzumma dzumma gadezane haaththa ushshanas goyizayssakko hayssi haathtezikka asa nas dhoqu giza go7a immizayssakko maho mecanas dzumma dzumma woottanas goyizayssa miishazakko haathtezi

keeh gida awaashe bankeza keeththazi beetishe deesikko hessika miisha mintsan sanas woykko miisha qothanas go7iza keetazakko heyssa keeththazappeka sinthe baggara oge dizayssani hanne he asa nayzi guuthanayzinne gitazay metishe deesekko

shuchchazappenne biratazappe isimintozappe ooseth woththiza axirezi beethtishe hide yeesseekko hayssikka tamare keeththaza axireza daaniza sekko heyssa axire bolla zaanekka simintoy dizazaaney xoopphe geetettizi ingiziles xaafeth wooththiza essekko

Usuppu asati eqqi wotizi bantha giddozan haasayishenne dzumma dzummaba ooththishe diesekko heyssi asatizikka gamo dzunguzza ma'izaysikka ista gaatazanka diresekko ista gaatazan qasseka heedzdzu gamo qoppheza wothi wootidi dizayssi bettishe deesekko

Wora gaattani paydon corizi diz addiz asati eqqizi xeellishe dizesekko ista gaatthani issi adde be huphen qopphe woththizi ba kushe zammicizi ista xeellishenne dumme baka ishe dizesekko hayssi asatikka wora gaattan dumme dumma misha xeellishe didesekko.

Keeththa gaaththazan adde asay payzon corizi eqqizinne dzumma dzumma miisha ooththizayssa xeellishenne ooththishe dizayssakko hayssi azaizikka qorqoro xapozan deesekko hayssa mala adde asayka gamo dereni payzon corizi diesekko.

keeththa sintazan ogezi dizayssi bettise zessekko hayssi keeththazikka asi dzaanasi maanassinne uyanassi ka7anas goyza keeththazakko hayssa mala keeththazikka gamu gathtani payzon corizi didesekko hayssi keeththazikka dhoqu gize go'a asa nas immizessekko

Pirdiza keetazi beetishe dezeko haysika hedzu asi uttizayssika suutha malatiza merara meretizi dezeko oshachcha baggara hadirssa baggara tophiya bandirazika beetishe dezeko haysika keetha gaathan diza miishazako hayssi.

Hayzon corizi diiza addi asati ba ushechcha kushe adentidi madarakezan qaalaza galishe dizayssi betishe dizesekko, iza qaalazakka galshiza adezi anjettiza ma'oza maa'izi ista qaala galshishe diizayssekko hayssi asatikka tumasethan ooththanas qaala galishe diizesekko.

Miizanezi woykko nam'uza kushe miizanezi beettisheedihesekko hayssika pirdiza keeththazan dizayssakko hayssa guussikka tumanne worduwa shaakanazinne issifetetha dizayssa zummaza medhanas go'izayssakko pirda keeththazi tophezas go'izayssakko.

madare kezanne eqqiti payzon corizi diza timerto ongizasati ba kushiza xoqu ooththizinne qaala galishe dizayssakko hayssika betha maarizayssa asa gaaththazanne tumatethan ooththanazi xoqu ooththizi qaala galishe dizayssi betti shi deyssakko

Payzon corizi diza gamo zunguza maa'i uttizinne ba uphene gamo qoophe woththi uttiza asati xeellishe deessikko heyssika wozoroza qanxishe dizayssikka beettishe deessikko iza sintanka guuthanaytikka eqqi woththizi xeellishe diessikko hessika gammo dere asati takko.

Issi addezi xarphezazani lapixoppe dizayssa be kushesa qalam7idi xarpheezazan woththidi xeellishe didayssekko hayssi lapisoppekka asa nay dumma dummaba ooththanas go7iza miishazakko iza sinthanikka haaththazikka dizayssakko.

issi lo7iza indozi eqqawotozozikko izappe sintazani diza xarphezazankka laapu tooppetikka beettishe dizikko izippe gundze bagganikka xoopheza bandirikka bettishe diezikko hayssika tumanne wordo shaakanas he dizayssakko hayssi keeththazi

pay doncoridi dida adde asaynne indo asay eqqidinne uttidi dizayssi beettishe diesekko ista gaaththazinika wancawo ekkizasikka beettishe idekko izappe sintha baggarakka uthi woththidinne ichi wotidi diza adzdenaytinne indonaytikka dizessekko

Buuraza konttalle giddon gellisidi tookishenne hessa buuraza piitishe dumma dummabba oththishe diiza nam'u naytti bettishe dessekko buurazi oggezappenne dumma dumma heerappe pixxetida giidiko asa na'appe hargge teqqanasinne dumma dummaba oththanasi goiiza mishshazakko.

Kehi gita kamezanne buraza shiishi wothizaysa yelaga nayti haysi pude buraza Kesishenne wothishe dizaysakko hesi burazikka dere gathappe kiyiza gidikko asa nasi kehi dhoqu giza go'a imizaysakko haysi burazi dere gathan diza gidikko hargekka ehizaysakko

payzon corid diza asay pitoza oyqqizi buuroza pittishe dizayssi ogezan beettishe dessekko hayssika buuroza katama gaaththazappe pittiza gidikko harge teqanasinne xellanas lo'iza katamaza immizayssakko, hayssika ogezan diza asasakko.

Nam'u adde azati pitora diza gongeza laagishe didesekko hayssi pitosikka katama gaaththan diza iita miisheza kessiza gidikko sarotetha naagisessekko istafe gundze baggarakka pexaza oykkaza hessa puxazaara pithashi daysekko oge pithiza gidikko xeellanas lo'ishessekko.

Nam'u asati issoy indzo namu'anthoy adde hessika pixaza oykkizi buuraza pitishe deesekko hayssa buurazakka pitiza gidikko lo'otethassinne deresi payetethas keehi dhoqu giza gu'a immizessekko kasama gastazani buurazi asa na bolla qohoy izeessekko.

Payida kartaza qoncidays haysa bolla betishshe dizaysiko hesika amarathora xafet utidesikko payda kartaz woyikko oratha waraqatazi asa na go'izaysako hesika tophphiya gathan diza asaza onateththa qoncisizayssakko hesi paydazikka mata wode yidaysakko

Issi nazi xarapheza sinthan uti utideskko iza xaraphezazankka fayda machinnezikka dizaysakko izape guye bagarakka Issi nazi iza mayoza daniza mayoza mayidi eqi utideskko hesikka timirte ketha mayoza danizaysakko

issi indonazi keeththa gaatazan ba kushesa qalam7aza eqqaza xeella shidasukko izippe gundze baggarakka warqatazani lo7iza indozi misile zandasukko hessika payda gizayssi ingilizathora xaafethi uttizayssi bettishi dezesekko

madare kezan ekki wottiza heedzdzu nayti xeellishe diza milatessekko heyssi heedzdzu nayasa gaaththanikka nam7athi indzdzo issoy addezekko issi indzo zi buphexan qope wothazanne woytoza issi addesi immashe dizayssi milatizesekko

Isi silkeza asi oyqqi wottizinne paytaza gizayssa amarethoza xaysizayssa asa eretishe diyayssikko hayssi paytasikka kartaza kesiza gidikko asa oonatetha qoncisizayssakko hayssi paytazikka tophe gaaththa masa wozeyiza ooratha wosizokko.

Keeththa gattazani payzon corizi diza asati telbizineza be ishe dizessekko heyssika issi indozi telebizine gattazani ba hupheni afeleza qaccazanne betta shidauzekko izipfe gundze baggaraka payzon corizi dizasay be laaputhoppenne komputereza be ishe didessekko

Issi indzozi dzummo dzumma ceelleza woykko lo'iza miishaza ma'azanne mashine sinthazan eqqa hotazasakko hayssi mashinezikka payza kartaza keththanas go'izayssakko payza kartazi woykko oonatetha qoncizadayssi tophe gathan dizayssakko hayssika dhogiza go'a asanas immizayssakko.

Issi indzdzo naazi eqqazanne ba kusheza oykqaza silkeza xeellashenne xaquqaza xomooshe sidazukko izippe haddersa baggarakka issi lo7iza naazi heyssa warqatazankazazzukko izikka payda gidayssakko hayssi paydazikka asa oonatesithaza kessanas goyidayssakko

payda kartazi bettishe deesekko hayssikka amarothora xaafethi wottizayssakko heyssa paydaza kartazikka silke gaththan beettishe deesekko payda kartaza kessiza gidikko asa oonatetha dumma dumma derebiza wode go7izayssakko hayssika dhoqu giza go7a hopphe gathan diza asas immizessakko

issi addezi karetha mayoza may7izi hessa karethaza gatazani boottaza gujizinne eqqizi xeelishe deesekko iza sinthanikka qaala cooshizaysikka didayssa haasayishe deesekko izappe ganja baggaraka fayda itopphe za gizayssi ingilizathorakka xaafethi wotidesekko

Keehi payzan corizi diza giso azazi istika kawo oosanchati eqqizinne madara kezanettiza toophe mala bessizayssa xaellishe diessekko heyssika diisale issoppe gizi amarathora xaafethi ottizayssi bettishe diidessekko.

Oyiddu asazzi keththa gaththazanne eqqidi xompizza koronitezza xeelishinne dumma dummaba hasayashon gigetishshe diza asati betizayissakko.issita gaththanni nam''ati kareththa mayiziza nam''ati boththa mayiziza isita gaththanni issimakka indokko.

Paydon coridi diza indi asay adde asay issippe shiiqidi miicishenne kaa'ishe benta kushezani guutha Tophiya bandiraza oykidi guppishe dizaysako. Hayssika issipetetha minthanassinne Tophiyassi diza sijqo qoncisanas malata bessishe dizaysako.

paydon corshi diza asath issi addessi qaala cooshincha be kushezan oykqidi heyssa asathi haasayishe dizayssakko hayssi asasikka dzumma dzumma ba haasayishenne bentha disha medoba birshishe dizayssakko hayssika asa naasi maadizayssakko issi petesa minthanas

Issi addezi qaala cooshinthazani asazi oychizayssa oychisenne haasayishe dizayssakko. Istappe gunde baggarakka abbazi beettishe dizassakko. hayssi haathazikka keehi gizazakko hayssa haatazappeka dhoqu giza dozasa ushshisenne dume dumma ooththishe maaddizayssakko hayssi haathazi.

Ketha gathazan dumma dumma addi asaynne induzo asay uthi woththidi duula shih hedesekko ista gaththazinka issi indozi utta ottozuzikko izi sunthayka oone giikko adanech abebe geetetha xeesatissiko izikka afirka issi petetha qoncizayssa deyisako

Key payzan corizaazi ogezaara yaxishenne dzumma dzumma ba ooththishe dizayssakko issi yaddezakka misileza bolla denthi woththidi tookkizinne kaccishenne yaxishe bidayssakko istapeka xapozan dizayssi midzuma dzumma mitazinne maatazikka dizayssako.

Dere gaaththazani ogezani payzancoris diza asati sinta bishenne duge yiishen dizeysakko ista gaaththazaneka gamo dzunguza diza qopheza wothi uttizasi matorizanne dzumma dzumma kamezaara bishenne kaa'ishe guppishe dizayssekko ista gaaththanikka tophe zabandirazikka dizayssekko.

Payzon cotisi diza githe azazi eqqi woththizi hemetishe deezeekko heyssa githa azaza gaaththankka topphe gaaththan diza duge haadzdzere kawozikka bettishe edikko iza sunthayka oone giiza gidikko xilahoone geetettizi deezekko izappe gunde baggaraka worezinne mitazi bettishe dizezikko.

Keeththa gathazani payzon corira diza daannanchi haasayi sheddizayssakko hayssatikka dzumma dzumma miishasa ooththizayssakko istika booththa miisha be qooreni woththi yoottizaakko istika hasayizay dzumma dzumma metoza birshanassinne ista giddon diza issipetetha minthanayssakko.

Issi indozi bee huphphezani afilla qacadanne be siinththani qaala cooshinchcha dizayssa haasayashe dazikko izakka yeekkashenne dumma dummaba siinththay karexi utttizayssi bettishshe dee'issikko hayssika hayqqizageti gammo dereran heessaththo hanizayssa dabbo assi birshshidi dee'essikko

GamO jere dunguzaza afilayssa diizayssa ma7i woththidi indezoy addezinne gita asay maa7i wothtidi issife xeellishenne hemetishe didesakko hayssi gamo dunguzazikka gamoza oonatetha eretizayssakko istafe gundza baggarakka biitta keetazikka keesti yootizayssi diressekko

Keththa gaththazanii dumma dumma maxafasinne dumma dumma miishshashi bettishe dessikko hayssi maaxafazikka asi bessi nababbiza gididkko era ekanasinne dumma dumma ba ooththanasinne go'izayssakko hayssa malazikka asa nas dhoqqu giza go'a iimmizayssakko

paydon coridi diza asati keeththa gaaththani tobishenne duulashishe dizayssakko istappe gaaththan sintha baggarakka telebizhiniyazikka beettis izikko istika dizay aazazene giikko keeththa gaaththanakko kehe lo7iza keeththa gaththanekko tobishenne dumma dzummaba haasayishe diza asi koyesi

Issi indozi nam'antu indozasi ciishshaza oyqaza imma shu dezazikko istika booththa maa'oza maa'i oothtizaekko iza sintozikka komputarezikka bettishi disekko hestika keeththa gaathazin de'ishenne haasayishe diza asasakko.

Ogesa booni indizo asaynne aadhti asay be kushese xoku ooththizi issipetethan eqqizi xeelishe dizayssakko hayssi azazikka zaannasa zaanizesekko istika ooththizay kawo oosancha geetettizi xeesettizayssakko hayssa malatazikka asa deresi go7a immizayssekko.

keeththa gaththazan payzon corori diza daannati duulatishenne haasayishe dizayssi betti she didesekko heyssa asasaka korontozikka ista bolla xompishe didesekko heyti aratizikka asa gaththani dumma dumma metoy dizayssa birshanas haasayishe didesekko

Keetta garssan issi addeza natsalaza ma'ishinne dumma dummaba oottishe diza asati be'ettishe de'osikko. Hayssa addezakka maysiza dizashi sarota naggisiya addizaddika de'iza issakko. Isttape dunguza gaara gamo dunguza ma'izinne bawuban qobba wothishe be'ettishe de'osikko.

Nam''u asatti keththa giddon uttiddi xeelishe dizaysakko istikka asasi hasayshe dizayssakko heyssi asazikka polise asaza geetetizi xeesetizayssakko hayssatikka dere gaaththan sarotetha gujanasinne metota birshanasi haasayishe dizayssakko

Ooraththa qorqoro keththazi keththetti uuttidayssa sinththanii payddon coriddi diza polise asati dizaso polisey asa dere saaroteththanne dumma dumma go'a iimizayssakko istikka payddon coriddi polise afalaza mayidinne issi diiranni eeqi uuttidayssakko

Paydon coridi diza asati dembazani yexizanne issi mala maayo maaidinne kaa7ishe dizayssi beettizayseko istika yexizay ammanoza issipetethan yexizenne issi issi miisha oothtishe desekko ista gaththazanikka polisi asatikka bettishe desekko.

toophiya federaale poolise gizayssi beettishe dizessikko heyssika amarathosara xaafechize dizessikko heyssika pirdaza asa naassi tumatethan pirdanassi go7iza keeththaza dizesikko hayssika toophe gaaththan dhoqu giza go7a immizeyssakko.

keeththa gaathazani sarotettha naagiza asati haasayishenne tobishe diesekko izikka be xarphezazani sarotetta naagiza qoopheza woththidi diyesekko istazanikka koronteti xompishenne dzumma dzumma ba xeellanas lo7iza keeththa zekkooyssi

payizonchotisi diiza pooliseti utti woththizisekko heyssi polisetikka deregatan dida menhoza birshanasinne asazi oyeethena malanne warethena mala sarotetha naagiza polisesethakko polise asa nas keehi dhoqu gizaggowa immizayssakko

Sarosetha naagizasati payzon coridi duullatha uttishe didessekko hayssi duulazeikka sarotetha naaganassinne meso diza asa gaathan dizayssa birshanassi keehi dhoqu giza go'a immizayssakko hayssa mala sarosetha naagizasatikka gamo dereran dizesekko.

Paydon cori diza polisi asati dullatha uttishi dezikko istika dizay keeththa gaaththanekko hayssi polisesikka sarotetha dere gaaththan dizayssa immanasakko hayssi polisesikka tuma tuma worde wordo gidi shaakanasi sarotetha biitha bolla darsanashi diza asathakko.

Kehi gitta asazi ade asati inddo asati kehi cora dizayssako. istappe gunde bagarakka kehi gitta kamezi eqqi uttideskko hayssi asazika issi bolla issi mishe eqqidi xeelishe dizayssako. hessika izeta giddon diza metoza birshanas xeelishe dizayssako.

Namu'u assati ogezani eqqidi xelishe dettesi. Hayissi ogezikka ossetibenazasako hayisa ogezara payidoni coori diza asi sekippe ha hemeti dizayisako ista xaphonika kexetishe diza oratha kethi dizayisako hayisika mithazape kexetida kethako.

Paydon coora asay keththa gaththan dulatishe utidi diizaysako haysi asazika kehi dhoqqu gidayssane gita asazako haysi asazikka dere gaththan diza metoza birshshanasinne issipetethan miritanas duulatishe diza dulatako hayssi.

Keehi gita asati woykko daannanti duulatazan dizayssakko. Ista duulataza gaaththazanekka geetaachcho ereddazi qaala ciishshaza oyqqidi woykko qaala xoqu ooththizayssa asase haasayishe de7esikko. Heyssika tophe gaathtazan diza metoza birshanasi haasayishe dizassakko.

Heedzdzu adde asati ba kushesa tirazani qalam7i wottizessakko hayssi asatikka issipetetha minthanassinne dumma dumma miisha haasayishe xeelishe qesakko heyssa asatiza gaaththazenka thoophe dugaha derezani kawo gidizayssi heyssika xilahone geetettizayssi uthi woottidessakko.

Adde asay indu asaynne dzumma dzumma asay oydezan uttidi xeellishenne haasayishe dizayssakko haysi hatazikka ista diza metozanne asas diza metoza tobishenne dzumma dzumma maata ehanas haasayishe dizayssakko istafe gundza baggarakka mitazikka dzumma dzumma mishe bettishe dizasakko

Geeththa gattazan indzuazay addizazay mashaza oyqqizi issi petethani zaaboza wykko ukethaza katthaza qanxishe didesikko heyssika issi petetha minthanas go7izayssakko hessi zaabbozikka woykko uketha qixazikka sampazane dizayssakko

Issi addezi eqqizi xeellishe dizesikko izikka karetha ma'o maa' uttizesikko izikka huphezi bo'azakk iza sunthayka oone giza gidikko saagaze xepo gesetizi xeehetizikko heyssika jumma dumma topphe gaaththan miisha oothtiza addezakko.

Issi addezi issi intozas zayetizasanne kattaza immishe diyessekko hayssika namusettiza asathanne qoyettiza asas immizayssakko hayssi kattazikka kawozappe imettiza kattazakko istafe gundze baggarakka asazi haaththaza meettishenne uyishe diyeyssekko.

Keehi githa asazi issi bessane eqqizi misilaza dendishe dizayssi bettishe dizizekko ista gaththanekka gamo dunguza qoophe dizayssa woththi uttizazekko nam'anthoy qasseka issi addera issi indora gamo dunguza maa.

afrika gathan diza derezan nam7u kawoti issi bolla uth wooththizayssi bethishe deesekko heyssika topheza kawozanne gibxe dereza kawozakko heyssika issifethetha minthanassinne metoy dizayssa birshanas goyizayssakko istafe gunde baggarka ista dere bandirazikka betishe diesekko

Ogeta xaphoni dumma dumma miisha bayzishenne zal'ishe diza mi asaynne guutha kaaley diza keeththaza misazizayssi didessikko heyssika dumma dumma miisha bayzanas maa7o mizabanne uyizaba bayzanas go'iza heerezakko haysi.

profeeserey biranu nagga giza addezi oyjezan uttizi xeellishe diessekko hayssika timirteza huupheza kawozasakko hayssi addezikka keehi zambo addezakko topphe gaththani ooratha ooratha timirte harthoza ehizinne ootos shishe diza addezakko hayssi

keehi paydan coride diza asati issi bolla uthidinne xeellishe dizayssakko hayssika dzuulatize dizayssakko eezeti xeesetizesekko istape sintha baggarakka keehi gissazati woykko kawo oosanchati eqqidi xeellishe deesekko ista gatasanka indzo asaynne adde asay dizesisekko

nam7u asati oyzezanne uttizi haasayi shedideesakko hayssi yadadikka dzumma dzumma tophe gaatan diza metoza birshanassinne asas heyssa haasiya cengursa gaththanas haasayi shedidayssakko heyssa mala asatikka dzumma dzumma meto birshizessekko

Kehy cora kaamezan payzon corizi diza asati hessa gongezan eqqi woththizi guppishenne ka'ishe bishe dizaysakko istape gundze baggarakka motorezani asa nayzi uttizi issife ka'izenne miicishe dizayssakko hayssika issize bessafe nam'antho bessa bishe dizesekko

oyddu asati ba kusheta xoqu ooththizi qaala zagalish dizayssi betishe disekko istape kundze baggaraka afrika gaththa dizade banjirasi dzumma dzumma bistan eqqi ootidesekko issi yadezikka qaala cooshinthaza besiko shiishshi woththizinne ista qaala galshishe diyesekko

Timerte keeththa gaththazani tamarishshe diza naytta xomosiza asay ista siinththan eqqidi isttara ka'ishenne istaza xeellishe dizayssakko hayssika tamare nayti zamboo tamare gidanassinne minanas go'iza miishezakko hayssi

nam7u asati eqqizi mitha keeththay kedhetishe diza keettaza xeellishe dizesikko sekesappe qasse ogezaara hemetishe diza payzon dalga asati dizeesikko hayssi keetazikka kexxetizi ongiza gidikko asanay daanassinne dumma dummaba ooththanas go7iza keeththazakko

keehe gita asay hessika oosancha weykko zaanna asay issi bolla eqqidi xeellishenne topushi dizikko ista gaththanikka tophe gaththan diza dugeha deressi kawo gidizayssikka eqqi ootiti zikko iza sunthayka oone giikko xilahon geesettii xeesetti yeezekko

heedzdzu asati eqqi woththi ezekko istappeka issina indzekko nam7ati addekko heyssa gaththanikka issi adeze ba uphezan qoba woththidi maxaafaza oyqqizi ba biira zaara hessa maxaafa sani xaafishe deezekko. istapfe gundza baggarakka dzuma dzuma mitazikka bettishe deezekko.

Dubbu sashan payzon cozi diza gamo cimazi utti wootizi seekko hayssi dubbathosikka dumma dumma mesoza birshanassinne siiqotetha minthanas dizeyssekko heyssa gaaththazanikka xambaroza oyqqi uttiza gamo cimazikka dizeyssekko.

Essi addezi ba kushesa xoko oottizi qaala cooshintazi iza zuonan dizayssa haasayishe izessekko hayssi addezikka madara kessan diza milatizessekko hayssi addezikka asa gaththan diza metoza birshanassinne issipetetha minthanas asas haasayishe dizessekko.

Gashezi caketiza zemba gadezani oydzdzu asati hemethishe diyesikko hayssika isti xeellishe xomoosishenne bantha giddon haasayishe diyesikko izappe gundze baggarakka caketi oththinna qorxa gashesi diyesikko hayssi gaashshezikka asa nas maanasinne tumedzumma bayzanas goyizessekko.

ichachu asathi keeththa gattazani eqqizi haasayishe diezekko ista gattazanikka heedzdzati adde nam7ati indzokko istafe guduyo baggarakka kase tophiya kawoti misilezan bettishe diezekko heyssaka xeellishe dzumma dzuma miishaka xeellishenne tobishe diezekko asati

issi naazi ushechcha baggan warqatiza oyqqizi hadirsa baggan be kushsheza micizi miicishe bessishe diyesekko hayssi naazikka be ma7oy karetha ma7i ottizi miicishenne ka7ishe deesekko hayssika paaceza warqateza bessishe diyesekko

Dumma dumma payidon coriza diza kata ayippenne dumma dumma misha bayizshenne shamishe diza asati betishe desikoo heyisa giya gatanika ogezi dizayisan kamezika bezayisesikko hayisi giyazika asa naza kehi goizzayisakko manas shamanas bayizanas.

keeththa gaththan keehi githa asazi issipetethan eqqizi haasayishenne xobetishe dizakko ista gaththazanikka indzu asay addi asaykka didesikko istika issipetetha minthanassinne ista gathan dida metoza birshanas haasayishenne ka7ishe dizizakko

Itiyo telekoome ingilizathora gidi xaafizayssi beettishi didesekko izappe sintha baggarakka nam7u paranje asati be kusheza oykqizi eqqi wotedzekko izappe hadirsa baggarakka toopheza bandidazikka safari koome gizayssi ingilizathora xaafetuuthizazikka bettishi diesekko

Dumma dumma kaamezi paysan corisi dizaysse asi gelishinne kiishe heyssi kaamezi hemetishe dizayssi bettishe dieseekko kaamezi issi bessappe nam7antho bessa asa nay baanas gutha woznane xoqu gizaggo7a asa nas immiza kaamezasokkoys.

giyazani santha bayzishe diza issi indozi santaza qachazanne tokaza beshshatizeezikko izippe gunde baggarakka keefe payidon coridi diza indozo asati santaza asa nas bayzishe deezikko santhi kattiza gidikko asa nas maanas go'izayssakko

Keehi jalga katama gaththazani diza ogezani makamezi bishenne yiishe hessa kaameza xaphonikka asi eqqi uttizayssakko issafe gundze baggarakka pooqe keeththasikka beettishi deesekko hayssi ogezi baanashi yaanasi dzumma dzummaba ooththanas kaamezas go7iza ogezasakko

Dalga giya gattazani shammishenne bayzishe diza payzoncori dizaazi bettishe deesakko hayssa giyazanka ba koyza miisha bayzizi ba koyiza miisha shammanas goyiza giyazakko hayssa mala giyazikka gutha naytas giza naytassinne cimasas shammanassinne bayzanas goyiza giyazakko

tamariza keeththa tamarezo pengezan payzon corizi diza tamarezi eqqi ooththizayssakko istika wodeza gam7izi yiza tamarizakko hayssa mala timirte keeththazikka payzon corizi dizayssekko hayssika era zanati shammanassinne dzumma dzumma ba erans goyizayssakko

ogezan payzan corizi diza asati be miisha dzuma dzuma ba tookkizi eqqizi heyssazakka oyqqidi diza asati bettishesekko heyssi adazikka paranja dere asathakko istika yiday kare dereppe yizasekko istafe gundza baggarakka keethtazikka beettishesekko istika ogezan eqqizakko

Kaaleza gaaththan issi inddozi uttada hessa kaaleza do'ada kare xeellashe dizayssako. Istakka wora gaaththan dizaytakko. Istippe gundde baggarakka keehi gita miththatikka dumma dumma mehey miza maatazikka beettishe dizayssakko. Hessikka xeellanas lo'izayssakko.

keehi dalga worazi hayssika mitazi beettishe deeeseekko hayssa mitaza bollaka koronteza bettishe deesekko hayssi korontezikka xuma bolla xompanassinne dzumma dzumma asa nasi go7a immanas maaddiza korontezasakko hayssika mata wodey yizesekko

kegita muuzezi beettize deesekko hayssi muuzezikka asa nay maanasi kessidi giya kesidi bayzanasika duma dzumma ooso ooththanas go7izayssakko hayssi muuzezikka diggamo dere heerani kehi jalgizi diza muuzezakko muuzekka asanas maanas go7iza katha ayfezakko

keehi gita azoza mitha bollan kaqqidi shukishenne pooqishe dizasati beetishe dizezekko istappeka sintha baggara issiyadezi be silkeza oyqqidi heyssa misilezan denshishe dizisekko asoy asa naas maanasinne kessizi giya kessidi bayzanas goyiza miishezekko

Xumazani oydezanne dzumma dzumma miishaza uttizi diza asati tukesha sa'ishenne tamazani laacishe dizayssakko hayssi tukezikka sha'etiza gidikko uyanas asana maadizayssako istape gunde baggara xumazan dizayssa korontezikka xompishe dizaysiko

Nam"u adde nayti eqqi wottizinne be kushe oyqidi xeellishe didezakko istika booththa maa"oza bolla baggara ma"i woththizakko garsazaara qasseka karethaza danchi wottizinne issife eqqi woothtizayssi diyeyssikko heyssika keey lo"iza nayssakko

issi yelaga adde naazi eqqizi ba kusheza qalam'izi eqqizi xeellishe didesekko izappe gundze baggarakka keettazikka dizesekko heyssi naazikka booththa ma'oza ma'i utizessikko salo minatiza dancoza dancizi eqqi wotizesekko izappe gundze baggarakka mitazinne keettazi dizesekko

Issi adde naazi keelazappe gunde baggara eqqi ooththidi ba kushe zammicizi xeellishe dizesekko izappe gunde baggarakka dzumma dzumma bochchenne heyssa bochche jagatazan ogazi dizayssikka xeellishe didesekko heyssika beyanas asanas goyizayssekko

Issi yelaganaza orazaane hessika dembazani maatadizayssan eqqaza be kusheza micazanne ba kushezani silkeza oyqqaza bohuphezani qoopheza wothaza booththa maa'o ma'aza eqqazada sukko izippe gundze baggaraka yelaganayti ora gathanna dembazan ka7ishe dizayssi beetti shididesikko.

ichachu asathi ogezani xarphezanne oydeza tookkizinne eqqizi uuthi woohtizekko istappeka issinna gita kontalizan diza miisha tookka woththizekko guuthanazikka xarphezazekka tookki wootizesekko istika indozakko oydezekka issoy addena

wora gattazani mitha bolla ichachu gamo dzunguza qophezi kaqeth yootizayssi beettizayssikko hayssi qopphezikka uphezan wottanas maaddizayssakko hayssika xeellanassinne dzumma dzumma gamo dere issipetetha minthanas go7iza qophezakko heessi

Issi yelaga addenazi tophe bandiraza ba bolla maa7i wottizi eqqiziidesisikko hayssi naazikka kehi lo7izesekko izappe gundza baggaraka mitazi maatazinne keetazi beetishe didesekko hayssi naazikka bochehani eqqi wottiza milatizessikko.

keehi dalga maatiziza bessatani miizazi heemettishenne dzumma dumma ba oothtishe dizeesekko hayssi miizazikka suutha meray diza miizikka dizeese karetha meray diza miizasikka dizeesekko hayssa miizazappeka gundze baggara keehi gita bocheshi beethchishe dizeesekko heyssi miizazikka bayziza gidikko asanas go7izessekko

issi adde naazi yelega haylashaza be kushezanne tookkidi xoqu ooththidi xeelishe deesikko hayssi halasozikka haaththa gaththazan diza medoosazakko hayssi halasozikka gamo deren woykko arbabince gaththazan diza haylashozakko

kowaase kaasancha nayti issi mala daaniza ma'oza ma7izinne warqata zabe ushachcha kuzena oyqizi eqqidi xeellish hedidayssakko hayssi kaasanchanaytizikka goobizi ka7iza gidikko wancaza be deresi ehidayssakko heyssi kaashsanthazikka sophe gaththozan ka7iza kaashshanthazakko

Nam7u indde naythi uththi uththidi sunththaza xaafishe dizaysekko; nam7u adde naythi qasseka eqqi wooththidi ba silkkesha xeellishe dizezikko; heyssika payza warqazaza kessanaassi go7izayssakko; oonatheththa warqazazi kessiza gidikko asa naa dhoqu giza go7aa immizayssakko.

keeththa gaththazani phayzan corizi diza indo asati bettishe deesikko ista gaththazanika naaza be kuyazan oyqqa woottida eqa uttidarakka dazukko issitappe ushecha baggarakka be naaza bezokkozani zooka wooththizarakka bettashe dawusikko

Payzod coridi diza asathi maarazani eqqi wooththidi xeellishe didesekko; istha gathanikka issi issi adde asathi be huuphezani gammo dunguzas diza qoophezakka woththi wooththides; hara asay qasseka booththa qoophezakka be huphezan wothi wooththidessekko istha xaphonikka inddo asaykka maarazan dizeeskko.

Tamarizanayti timirte keeththa ma'oza maa'i woththidi issi diran eqqidi xeellishenne ka'ishe dizasekko istafe gundze baggarakka gita mitazikka beetti shediesekko dumma dumma miishazikka istafe sintharenne go'irakka betti shediyesekko.

indu asay addi asay issipetethan eqqidi maarara eqqi uttizassakko istafe gunde baggarakka uuttazikka beettishe deesekko hayssi uuttazikka miza gidikko asa naasi wolqa immizasee giya keesidi bayzida gidikkoka miishezekka immizayssakko

keeththa gattazeni indu asay addi asay pahezoncorisi diza maxaafasa pilgi pilgi xeellishe dezekko istappe segga bagarakka bahedon corisi diza maxaafasi issi curgan woykko ziran uttiyooti dezekko hayssi maxaafasikka asa suntha xaafanas nebabbanassinne go7iza maxaafayizekko heessi

keeththa gaththazani hedzu asaynne addi asay eqqi wottizi suntaza xaafishenne dumma dummaba oothtishe diidayssakko istaa istaf gaththazan utti wotiza asaykka didayssekko heyssika suntazanne dumma dummaba oothtishe dizayssi maxaafazi beettishe deezikko

Suntasa maxaafazan xaafishe diza asati nam7u asati beettishe didesekko istappeka seke baggara heyssa suntaza odishe diza asatikka ista xaphon eqqi ootidesekko heyssika paydza kardeza woykko oonatista warqazaza kessanaas dizayssakko.

keeththaza sintazani maarazeni indzo asay addi asaynne payzon cori diza asay eqqi ooththidi hessa keeththa gaathazan ba maaran maaran gelishe dizayssekko hayssi azazikka dzumma dzumma miisheza hessa keeththa gaaththa galidi ooththidi kiizayssekko

Woththanchcha nayti woththanchcha dembazassi woxxanaasi xuguni uttidayssako hayssika ista gaaththape issanththo kezizayssazi wanccaza ekkizayssako issi adezika istta woxisanas eqqi uttidesiko heyssa woxxiza naytika istape sinththe baggara xeellishe dizayssako.

Kaasancha dembazani kaasanchcha yelaga nayti woxxishenne issippe hemetishe ka'ishe dizayssako kaasancha dembaza yiido xeeliza gidikko kaasanchcha naytti asa ufaysizanne dumma dumma kaassa ka'izaysako hayssika tophiya dichassi go'iza kaasanchcha nayttako.

Kuwase kasancha nayt woytoza xoonid took utidi ba kusheza micid gufishenne ka'ishe dezaysako. Haysi woytozika Keehi go'izaysako , ka'id xoniza gidko heysa mala woytoyka kasancha naytas imetizaysako .

issi addezi nam'u naytas woyto immishe dizayssakko heyssi naytizikka be qoorani gamo dunguzaza woththi uttidassakko hayssi wootizikka xeellana sillo izayssakko istape gundze baggarakka payidon cooriti diza asay ista xeellishenne kusheza baqqishe dizayssakko

oyddu zambu wottanchatikka bettishe deezekko hayssika issantoy sintho ba laythan ke izayssakko koyrozi ooneze gikko wotancha qanenisa beqqele geetet diixesi deezikko hayssika soophe dere asakko kene wotanchay kipchoogekka iza xaphoni didayssakko

Kowaase denbazani kaassancha nayti eqqi wotizazakko istafe gundze baggarakka hessa kaassa xeelliza asikka fayzon coti dizayssi xeellishe deesekko kaassancha nayti heyssika kowaase ka7iza gizikko asa nay xellidinne sophe gichasi go7izayssa gizeyssakko.

Kaassancha denbazani kaassa kaa'ize diza yelaganayti diesikko isti ka'izaykka kuwaaseza kaa'ise deezikko heyssi kaassanchanaytikka xophesi dichchaza immizayssakko kuwaase kaa'iza gidikko miisha demmisisezekko hizikko aazezii hessa saka asika xeellisezekko.

kuwaase kaasa dembazani kowaase kaasanchanayti kowaazeza ka7ishe dizayssakko hayssinne arbamince dere kaasanchanne woletha dere kaasanchanayti ka7ishe dizayssakko heyssika gamo dere nayti bayessi wancaza dereza ehanas keehi minnizi ka7ishe dizayssakko

kowaase dembazani kowaase kaasantoti kowaaseza ka7ishe dizayssakko hayssika suutha alameradaaniza maa7uzanne salo meradaaniza maa7o maa7izinne dzumma dzumma nayti ka7ishezetekko hayssi kaasanthotikka dichiza miishazakko

kaasa denbazani kaasanchasi kaasazaza kaayizi wursizinne issi bolla be kucheza micidi guppishenne ka7ishe dizayssi beessi shiyyditeekko kaasanchanayti kaassa kaayiza gidikko asa naas si dichchasi dere dichchasi keehi go7adhoqo ooththizi immizesseko

Kowaase denbazani kaasancha nayti heyssa kowaasesa ka7ise dizayssakko heyssa naytikka keehi gita ayssasakko istasikka keehi gita miishazi imettizayssakko istisikka tophe gaaththani diza kaasancha geetettizi xeehettizayssakko.

keeththa gaththani dzumma dzumma meran xompiza xompezi xeellishe dizesekko haysi xompezikka xumaza bolla poo7oza medhanas go7izayssakko hayssika boothasakko keehi xeellanassinne dzumma dzumma ba ooththanas lo7iza korinthezakko

Puuttos sukishe diza heedzdzu hindirizazi beetishe didesikko heyssika qarxa bollan uththi wotidesikko hayzi puuttoza suqiza gizikko asa naas ma'o daddanassinne dzumme dzummaba ooththanas go'izaza hindirizesekko puuthoy gamo dere eran didesekko

Ooratha dinxasi beetti shediessekko hayssi dinxazikka asi yexiza woze asa yexisanassinne asasi dzumma dzumma go7a immizayssa dinxazakko hayssa dinxaza malikka gaamo dere eran beetti sheedidesseekko hessika dhogo giza goa asan as yexxizza woze immizassekko

yetta kaasa dinxanchi beetishi dizekko hayssi dinxanchikka yexi sanassinne asa nayssi ka7anas go7izayssakko hayssika maxa wode tophe gaththa gelizayssa dinxanthakko issafeka gassa baggarakka oydesikka betishi dizikko hayssika asa nays uttizi dinxancha kaanas go7izayssakko

Darkoza saabiza bacshezi beretazan qashettisi carko balla dizessekko hayssika dzumma dzuma miisha asa nay beyanassinne dzumma dzumma miisha asara gaythanas go7iza ogezakko hayssa mala miishikka matha woze nu dereza yizessekko.

misile denthiza miishazi bettishe diyaysseekko hayssi misile denthiza miishazikka asa naa dumma dumma medoosa doozanne dumma dumma miisha denthiza misilezakko hayssi misilazikka asa nay bena beyanassinne dzumma dzumma miisha beyanas go7izayssakko

issi yelaga paranjhazi izakka indokko be hupheza oyqara puphe lacizayssa xompashenne carko cuchizayssa mashine oyqazadassikko hayssi huphezikka xeellanas kehi lo7izayssakko parancha dire asasi topphe gatha yidinne xomosizakko issi issi wode

Keehi gisa tamazi xumara eexxishe didayssakko heyssika duumma duumma miisha mishe didayssakko iza xabonkka keehi gisa cuwasi cuuhe didayssikko hayssi tamazikka asana bolla qohonne dzumma dzumma miisha gathtiza tamazakko.

Silkezi xarpheza bolla uth yoothizesekko hayssati silkezikka silkeza kaassa ufayexisa gizayssi amarethora xaafeti yoothizasekko hayssa silkezikka masa woze yizesekko hayssika safarikoome geetettizi xeesetiza silkezakko asa naas go'a immizasekko haasanassinne dzuma dzummaba beyanasse.

Keehi githa sandoqozi beetise deesekko hayssi sandoqoza gaathtanka dzuma dzumma miishi zizesikko heyssika samareza nayssa go,izayssa mekko xaafizayssi dzuma dzumma miishezikka sandoqoza gaathtan zizesekko hayssika keehi githa korojozakko.

Katama gathazan pace mela ogey dizaysako he keetaza gidon hametisa saykileza lagiza asati betishe de'esiko hesa gathazinaka tohon hamutiza ASi betishe de'es hesata guyera kehi gita keethay dizaysi betishe de'esko

Ogo bolla bishe diza keehi giththa kaamezi beettishe deesikko heyssi kaamezikka puyxa miishaza sookki wottidesikko izappe gundze baggarakka keettazinne dumma dumma miishazi bettishe deesikko hayti kaamezikka issi dereppe nam7anto dere miishe tookanas go7izessekko.

issi oorata qisixixada uttutiza kaamezi beetti shidiessikko hayssi kaamezikka xeelanas keehi lo7etesikko hayssi kaamezi keehi dalga woykko gissa miishaza ekkizi shametizayssakko hayssi kaamezikka asa nay baanas yaanassinne juma dumoba ooththanas goyiza kaamezakko

kaameza eqozo sohozani payzon corizi diza kaamezi eqqi oottizesikko hayssa kaamezan zinka baanas payzon corizi diza asati kaameza gerishe bishe yiishenne cirancidan eqqi oottidzinne hessa kaameza xeelishe dedesikko hayssi kaamezikka issi dereppe nam7ato zere asa naa ifanas goyzayssekko

Katama gattazanni diza ogezan issi adzdze naazi motoreza laaggishe didesekko izappe seke baggarakka dzimozu makamezi bishe didesekko izi dizaykka katamaza dere gattazani laaggishe didesekko hayzikka asa naazi heenne ha imettanas go'iza ogezakko.

toopheza horophule mar madarakezan eqqi uttizi nam7u asati issipe misileza dentishe dizayssi bettishe dihesekko heyssika kare dere asasakka woykko paranja zaaranne toophe dere asara issi bolla eqqi utiziseekko heyssika issipetetha minthanas go7izessakko

booraza kaame gongeza bolla keshishe dizasidi bettiza desakko hayssi boorazikka asa nay shukkizi aso maanas go7izayssakko hayssi kaamezikka issi dereppe nam7atho zere heyssa booraza sookizi efiheysakko hayssi boorazikka shukiza gidikkonne jimo dzumma babayziza gidikko go7iza boorazakko

nam7u poolizaysi oratha kaamezi eqqi uttizayssikko hayssa kaamizinne ekettizassinne galettiza asi hayssa kaameza laaggizesikko ka issi kaameza bollani chiishshezikka dizesikko hayssi kaamezi xeellanasi imettanassinne ka7anaskay lo7iza kamezasakko

Issi buuhe ogozani kaamezi bishe misatedi eqqi oottizayssa payzoncorizi diza asay heyssa buuhezappe sugizi kessize didesikko heyssika kehi dembanne aazikka bandaza dembako heyssi ka hamezikka heysti zaaburizi eqqi oottizasikko.

Hey demba bessani payzon coori diza kaamezi eqqi woththizayssi bettishe didezikko hayssa kaamizikka asa naa issi bessafe woykko issi dereppe nam7anto dere efanas go7iza kamezakko hayssa mala kaamezikka payzon corii gamo deren didesiko.

Hara yongezani nam7u harati waaxheth woththidi dizayssa issi naazi laaggishe diessekko hayssa gongeza bollaka keehi gita gaashe uthula zidiyeyssekko heyssa utulaza bollaka issi naazikka izi uti uttizessekko hayssi utulazikka hurqacadazanassinne dzumma dzummaba ooththanas goyzessekko.

Keehi boollidinne malaalethi oothetti uttida pooqe keethazi beetishe deeskko.hayssi pooqezikka asanaas dumma dumma go7aimmizayssi hayssa pooqezayssako. hayssape gaathan zal7anaasi daanas maanaassi baanassi yaanasi aqanaas pe7anaasi go7iza pooqe keetjazakko hayssi.

keehi jalga keeththay woykko poqe keeththay dizayssi katama gaththan beettishee diheseekko hayssi katamazikka xeellanaz keehi lo7izayssakko hayssa dere gaththaanekka katama gaththan diza ogezikka kaamezi hemettishenne asazi hemettishe dizayssi bettishe diheseekko

payzon corizi diza poqe keettazi beettishe dissekko hayssi poqe keeththazikka matha wozani keexxethi wottizi dizayssakko hayssi pooqezikka asanay daanas go7izayssakko hayssika sone biitha bayzo ooso gistizi xeesetizayssakko hayssika bayzettizessinne sametizezakko

Payzon cosediza pooqe keeththazi bettishe diyeesekko hayssi pooqe keeththazikka keehi dalga azati daanassinne dzumma dzumma ba zal7anas go7iza keethtazakko pooqe keeththazi shuchchappenne siminthoppe haaththafe dzumma dzumma miishazappe kedhetiza keetthazakko.

Xarpezazani paydo coridi dizaa maxafati dizaysako haysi maxaafazika maarara issipe dizaysako haysi maxaafazika maxaafa keetha gaathan dizaysa asi nababanasine era shamanasi go'iza miishazako.

Tamaariza naythi thimirththe keeththa gelanaassi penggezani maaraara eqqi7uththizayssi beeththishee deesikko; hayssi nayssikka dumma dumma miishshaa thimirththezappe thamaarizinne sinththa wode hetha dere go7anaassi thamirththeza shammise desikkoo; ethikka go7iseezeessakkoo.

Adis abeba yubiriste pengezi oseti uttidaysi bettishe desko haysa pengeza bollanko gamozi pengezan uttidi hesa pengezanka gelishene ke'ishe tamarezi bettishe desko haysi yubiristezi dhoqu giza go'a tophiyasi imishe desko

Kehi dalgga keththazinn dumma dumma Indo asayinne ade asayi paaceza oththishe dizayissakko hayiss pacezikka asa nayi bana dizaso eranas go'izayissakko.hayissa mala keththazikka Gamo dere heranni dizayisazakko.timirti keththa nayittikka hayissa pacezappe adhdhanas go'izayissakko.

issi indzo astamarezi eqqazanne misiliza dendzasizidasikko izife gunthe baggarakka timerte keeththan dizayssan aabicidi xaafeth uttidessikko tamare nayti tamariza gidikko sinthappe asa dere go7izeyssekko hayssika kehedhoqogiza miishe immizeyssekko

pooqe keeththa gaatthazani kehi dalgi uttiza sinthazani gutha nayti be kusheza oyqeth wotidi sintha woxxishenne duge woxxishe dizayssakko heyssi nayssikka pooqesiza zembay dizayssa ka7ishe dizayssikko hayssi pooqesikka asa nay daanasi go'izayssa keeththazakko

Issizi keehi zambo tamarezi timirtiza ongizi anjiza afalaza maa7izinne madarakezan eqqi ooththidesekko hayssi zambo tamarezikka bonchozaani anjetizesekko heyssika worqaza be kushezan oyqizinne asa xeellish yeddidesekko.

Keetta sintazani issi tamareza ma'oza ma'i uttiza issi tamarezi eqqi wootisessekko heyssiikka sintha wozeppe tamareza shammidi woykko eraza shammidi asa naassa go'anasi tamarishe diza issi yela ganazi beetti shididessekko.

Keeththa gatazan heedzdzu indzo nayti arate zanne uttyootesakko hayssi aratezikka tamareza aratas daanizayssakko bolla baggazinne garsa baggazani dizesekko istappeka sinthe baggarakka ista ma'ozi dzuma miishazi beettizasikko heyssika tamare nayta keeththaza daanizayssakko.

Key payten coride diza gutha tamariza nayti keeththazappe kiyidi issi booththan eqqi ootizezakko istafe gundze baggarakka issi tamariza keeththazikka bettishe deedeekko hayssi tamarizikka sinthappe topphesi dhoqu gizaggoa immiza tamarizakko.

"Ooratha ogezi ootheti uttidaysan kaamezi bishe deesekko hessi kaamezika dizaysi zarphpheza bolla eqqi ootidi bishe dizaysakko hayssi kaamezka issi dereppe nam'antho dere asa na'a efanas go'iza kaamezakko hayssa mala kaamezika Thopia gaathan payddon coridi dizaysakko."

katamaza gaathazani ogezani hemethishe bishe ishe diza kaamezi guuthazanne gitazi bishe dizesekko heyssafe seke baggarakka ogeza medhizaynne dzumma dzumma keeththa keedhiza kaamezikka biittaza bookkishe disikko izappe gunde baggaraka keehi gita keeththazikka bettishi disekko

ke'hi dalgga gita kameza zayte bessazi bettishshe de'sikko haysi kaame zaytezikka kaamezi hemeththa malanne kaamezi dummo dumma bessa baanasi go'iza zaytezakko hayssikka ke'hi gita kaame zayteza bessaza be'ashshe de'awussiko

ogeza ooththishe diza dzummo dzumma kaamezi ogeza medhishe dizessekko hayssi ogezikka asa nay baanas yaanasi hemethanassinne zal7anas goyiza ogezasekko hayssi ogezappe gundze baggarakka kasamaza keeththazikka dizessekko hayssa ogeza ooththiza asikka payzon coridi kaamezara dizessekko

keehi gita katama derezi beettishe deesekko hayssa derezanka kaamezibbishe yiishe dizayssi ogezanka beettishe deesekko hayssi derezikka asa nay xeellanassinne zaanas zal7anas baanas yaanas keehi zalgiza derezakko

Issi adde azati ooratha ogezaara himetishe diiesikko hayssi addezikka berkatidasikko hayssi ogezikka ootetchishe diesikko ogezi asa nay himettanassinne kaami himettanas goyizayssakko hayssi ogezikka issi dereppe nam'anto dere asi be koyiza miisha himethanas goyzayssakko.

Goge poolise kameza eqqizi oychishe diyesekko istafe gundza baggarakka keehi gitsa kamezi ushachezappe haddirse zabizesi diesekko hayssi polisezikka kameza gaaththazen payezon corisi diza asasi heyssa kameza bolla qohoy hinna mala xeqqishenne nangishe diyesekko.

Ooratha ogezi medheth uttizayssa seke bazgani ooratha ogeza medhishe diza kaamezi sekezaara ooththishe didesekko heyssa ogeza xaphonikka issi naazi eqqizi xeellishe didesekko hayssa ogezappeka hadirsha baggaranne ushach baggara bochche shibetishe didesekko

dalga asi diza derezi beettishe diyesekko hayssa dereza gaattazanneka kaamezi hemettiza ogezi beettishe diyesekko hayssi derezikka asa nay aqanas peyanasi daanassinne dzuma dzumma miisha zal7anas go7iza derezakko

Paydoni coridi diza Gita asati ogezara hemetishe dizayseko, istika hemetizayi heysa ogezara hemetizaziko, haysa ogezappe gunde bagaraka keethazi kexetishe deziko, haysi keethaska asi danawu go'iza keethazako.

oyddu asati diran diran eqqi ootizesekko iza gaathtazanka nam7ati suutha merediza maa7oza maa7i oottizasekko istika indzu asazakko istafe sintha baggarakka nam7u adzde guutha nayti eqqi ootizesekko istika boothe merediza maa7oza maa7i oottizasekko

Shuchchappe keeciza keeththazi nam7azi beetishe didesekko hayssi keeththazikka dzumma dzuma miisha wothanasinne asa nay beesi dzaanas aqanasppe anas go7iza keethazizakko hayssa mala keeththazikka kahe gam7izi wodeza ekkizi didesekko

Nam'u kaamezi eqqi oothizayssakko hayssi kaamezikka haaththaza tookkizayssa kaamezazokko hayssa mela kaamezikka salo meray dizayssa kaamezazokko hayssi kaamezikka deexo miishshanne dzumma dzumma miisha asa na'a tookidzi go'izayssa kaamezakko.

haatta cuchchiza maashinesi bettishe dizayssekko hayssi haattazikka shunkurteza uyishe dizayssekko hayssi haattazikka dzumeduma medosas diccanassinne pilganassi ayfe immanas goyizayssakko haaththi asanas dhoo giza go7a immiza miishezekko

bombazappe haattazi gukkishe dizayssakko hayssi haattazikka asa nay uyanas be bolla meeththanas ma7o mecanassinne medozaza wushshanas goyiza haathtazakko haaththi ubba miishasaka keehi go7a immiza miishezakko

Goofa zunguza daanizayssa maa'i utthizaysinne booben qophe wotutizasi bumbafe wodhdhiza haaththaza meettishenne beessi uyishe dizayssakko haaththe asa naass kahe dhoqu giza go'a immizayssakko kaththe ushshanasossinne miizaza ushshanas go'izayssakko.

Dembazan kameze yoqi uttizayssa dzumma dzuma miisha heyssa kame gongozan yeggizinne ha simmizi eqqi uttiziza asati beeti shididsikko heyssa asatiza gaaththazanka issi yela ga addezi ba huphen qoopheza wothi uttizayssikko nam'ati huphezi bo'azakko.

Payzon corizi dizanayti biittaza bookkishenne haata thumboza gelsishenne oothtishe medhishe diizayssakko hayssika ogezan moorethi uttiza haatazenne gukkizaysappe teqqanas goyizayssappekko izappe gundze baggarakka qorqorizinne dzumma dumo mitazikka beettishe diizaysao.

Keeththa gaththazanni koronte paydizayssi do7etizi utti dohetizzakko hayssi korontezikka asa nas xompanassinne dummo dummoba ooththanas go7iza miishezakko hayssika booththa merara dira koronteza paydizayssakko hayssa malakka gamo deren didessakko.